Abantwana abancane abasaqala ezemfundo bahlezi phansi, laba bantwana bahlezi phezu kwecansi, umbalisi wabo uphambili uyabafundisa.

Abazukulu bahlezi phansi ecansini .Ugogo uyabaxwayisa ngezimfundiso zezimpilakahle . Ukuze behlale belempilakahle ngaso sonke isikhathi .

Amaflawuzi lawa aluhlaza Angemuva kwamakilasi, lalawa asekele uthango. Ungacabangeli ukuthi afakelwe ukucecisa nje kuphela. Aleminye imikhuhlane, etshiyetshiyeneyo, awelaphayo emizimbeni. Ukwenzela ukuthi imizimba ihlale ivikelekile, ngaso sonke isikhathi.

Izihlahla lezi eziluhlaza zazinhle bo angathi yizihlahla zokucecisa. Ziyancedisa ekwelapheni eminye imikhuhlane etshiyatshiyeneyo ukuze abantu bathole ukuvikeleka.

Imbodlela lezi yikho okugcinwa khona imithi etshiyetshiyeneyo eyelapha imikhuhlane ehyehlukahlukeneyo ukuze abantu batholakale belempilakahle ngazozonke izikhathi.

Umduli lapho okubhalela khona ababalisi. Lowu umduli umnyama kuthi ulamabala azinombolo abhaliweyo ngetshoko emhlophe leyinye elombala olithanga.

Iklasi lapho okufundela khona abafundi bezinga laphansi, kule iklasi kukhona izitulo lamatafula lapho abahlala khona ngesikhathi befunda njalo bebhala engwalweni zabo.

Isikolo semfundo yaphansi. Kulesi sikolo kukhona amakilasi amahle apendwe kakuhle. Kukhona njalo utshani obuluhlaza tshoko.

Ikilasi lapho okufundela khona abantwana bezinga langaphansi. Leyiklasi lengwalo zabo lamatafula okuyikho lapho ababhalela khona. Kuthi njalo kulamaphepha ananyathiseliweyo emdulini.

Abantwana bemfundo yaphezulu basendaweni lapho abenzela khona imisebenzi yezandla, ngaphambili kwabo kukhona imitshina eyokuthunga abayiyo abayisebenzisa ukuthunga izembatho zemihlobohlobo etshiyeneyo.

Abafundi bemfondo yaphezulu bathe gwaqa bahlezi ematafuleni lasemabhentshini baloba umhloliso laba abafundi bagqoke impahla ezifananayo ezilombala oluhlaza.

Abantwana bahlezi emabhentshini, umbalisi uyabanika amaphetshana. Amaphepha lawa alezifundiso zezempilakahle, ebusweni babo ababoni njalo kumele abempilakahle badinge ukubana bangancediseka kanjani.

Amabhuku lawa aphayiphayilweyo amahle engathi ngamabhuku omceciso lawo ngamabhuku afundisa ngezempilakahle ukubana umuntu kumele aziphathe njani ukuze ehlale evikelekile emkhuhlaneni etshiyetshiyeneyo.

Abantwana bahlezi phansi ngemuva kwabo kulamaflawuzi lezihlahla eziluhlaza izihlahla lezi ziyelapha imkhuhlane ehluka hlukeneyo ukuze imizimba ihlale ivikelekile.

Isikolo semfundo yaphezulu kulesi sikolo kulezakhiwo ezinhle ezipedwe ngombala olithanga omuhle kulendawo lapha ababalisi abatshiya khona izimota zabo.

Ikilasi lapho okufundela khona abafundi bemfundo yezinga laphezulu. Lesi sikolo sabo sakhiwe kakuhle njalo silemiduli emide ependiweyo ngombala omuhle obukekayo.

Abantu bayahlanyela amafulawuzi ungacabangeli ukubana bayazihlanyelela nje ayimithi ayelapha eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo ukuze imzimba ihlale ivikikelekile ngaso sonke isikhathi.

Abantwana bahlezi phansi bagqoke amayembe abo angani yisibhakabhaka phambili kwabo kulowezempilakahle umile uyabaxwayisa ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo lokuthi idalwa yikuyini lokuthi bengayivikela kanjani ukuze behlale bevikelekile ngazo zonke izikhathi

Ababalisi besikolo sezinga laphezulu babuthene emnyango wekilasi lapho ababonisana khona indaba edalekileyo ngobusuku bayizolo .Ababalisi laba bahlanganisela abesifazane labangabomama.

Abantwana besikolo bayajayiva abafana lamankazana. Ukujayiva kuyanceda ukubana umzimba uhlale uyelulekile ukuze uvikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo ehlaselayo abantu.

Abantwana bahlezi emabhentshini. Bagqoke amayembe amhlophe. Phambi kwabo kume umbalisi ubafundisa ngezempilakahle, langokuthi bengazivikela kanjani emkhuhlaneni ebuyayo etshiyetshiyeneyo engabahlasela.

Isikolo semfundo yangaphezulu Isikolo sakhiwe kakuhle silemiduli eyakhiweyo ngezitina njalo silama fasitela lezivalo ezipendwe nge penda elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abafundi bahlezi ezitulweni bagqoke amayembe abo amhlophe phambili kwabo kumi owezempilakahle uyabaxwayisa ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehlaselayo njalo lokuthi idalwa yikuyini, njalo lokuthi bangazivikela kanjani.

Abantwana besikolo bezinga laphezulu basesikhathini sekhefu lapho bayadlala imidlalo etshiyetshiyeneyo. Kuthi ngaphetsheya kwesikolo sabo kukhona jntaba elotshani lezihlahla okuluhlaza tshoko.

Abantu bayahamba hamba kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza, lezi yizihlahla ezincedisa ukwelapha imikhuhlane ehluka hlukeneyo ukuze imizimba yabantu ihlale ilokuvikeleka ngasosonke isikhathi.

Abazemfundo lezinga laphezulu bahlezi ezitulweni baphethe amakhompuyutha abo, amakhompuyutha lawa yiwo abawasebenzisa ukuncedisa ukuhlola imikhuhlane etshiye tshiyeneyo lokuthi ingavikeleka njani.

Ibhasi egadwa ngabafundi lababalisi esikolo sezinga laphezulu okuthiwa yiUniversity of Rwanda. Leyi ibhasi ilombala omhlophe njalo iyangena abantu abanengi.

Umgwaqo lowu yikho okugijima khona iambulensi uma ithwele umuntu ophathekileyo imusa esibhedlela. Lezi yizihlahla eziluhlaza, ziyelapha eminye imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ukuze abantu bavikeleke.

Abafundi bemfundo yaphezulu bahlezi ekilasini bayabhala engwalweni zabo ezimhlophe kuthi abanye baphakamise izandla befuna ukuqanjwa umbalisi wabo.

Amakilasi emfundo yaphezulu lawa amakilasi akhiwe kakuhle akhiwe ngezitina ezilombala obomvu lapha kulindawo kukhona indawo lapho okumiswa khona izimota zabafundi lababalisi.

Indawo lapho okugcinwa khona amabhuku esikolo semfundo yaphezulu. Kule indawo yikho abafundi ababuya khona bezoboleka izingwalo okwesikhathi esithizeni.

Ikilasi yilapho okufundela khona abafundi bemfundo yaphezulu, kule ikilasi kulamafasitela ayiwo angenisa ukukhanya ukuze abantu, babale kakuhle ingwalo zabo, kubesekusithi umnyango wakhona unanyathiselwe amabhakane achazayo inombolo yayo leyikilasi.